Kopheen gogaa irraa kan hojjetamudha. Kopheen gogaa irraa hojjetamu kophee gogaa jedhama. kopheen gogaa kun baay'ee jabaataa fi miidhagaa kan ta'edha. Baay'inaan namoonni uffata suufii uffatan kophee gogaa kan kaawwachuu filatu? Kopheen kun gogaa maaliirraa hojjetama.

Fakkiin kun siidaa bosona keessa dhaabbachaa jiruudha. Siidaa kana irra boca namni wayii farda yaabbatee ulee qabatee jiru agarra. Akkasumallee naannoo siidaa kanaa bosona baay'eetu jira. Siidaan kun mallattoo maalii bakka bu'a?

Barattoota daa'immanii kan daree barnootaa keessatti gaaffii wal gaafachaa jiranidha. Barataan dhiiraa fi shamarri tokko gara fuul-duraatti bahanii ijoollee taa'aa jiran gaaffii gaafachaa jiru. Daa'imman boru abdii biyyaa ta'uu danda'an oomishuu keessatti gaheen barsiisaa maalidha?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dabartiin tokko maandajaa kasalaa irratti yeroo isheen buna akooftu yoo ta'u, ishee jalattis jabanaan in argama. Bunichis walqixxaatee akkaawamaa jira. Bunni kun eessatti akaawamaa jira?

Bakka kanatti kan argaa jirru 'Kompiteera' harkaa xiqqaa bareedaa tokkoodha. Meeshaan kun yeroo hammaa barattootaan baay'ee dhimma itti ba'ama. 'Kompiteerri miidhagaan kun osoo gaba baanee bitnee qarshii meeqaan bituu dandeenya?

Suuraa kana irraa kan argaa jiru gamoon darbii hedduu qabu kan foddaan isaa irraa gara alaatti jedhee jiruudha. Naannoo gamoo kanaatti gamoowwan kan biroon illee argamaa jiru. Gamoon kun darbii meeqa qaba?

Biiroon Barnoota Itoophiyaa magaalaa Finfinnee, iddoo addaa kiiloo afur jedhamutti argama. Iddoon kun naannoo bakka jireenya Muummicha ministeera Itoophiyaa ti. Siidaa fi dhaabbatni seenaa murasni achitti ni argamu. Daandiin kun maaliif caccabee jira sitti fakkaata?

Suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii yoo ta'an namoonni kunneen ammoo uffata aadaa isaanii uffatanii kan jiranidha. Ijoolleenis namoonni gurguddoonis bakka kanatti argamanii kan jiranidha. Maal hojjachaa jiru?

Humni ibsaa elektiriiikiin wantoota adda addaa irraa madduu kan danda'udha. Akka biyya keenyaatti hedduminaan kan irraa argamu bishaan gaara guddaa irraa gadi yaa'uu fi tarbaayinii sochoosuuni. Madda ibsa kamtu elektiriikii guddaa maddisiisaa?

Namoonni baay'een yeroo isaan ulee qabatani shubbisa jiran kan nutti agarsiisanidha. Akkuma kanallee uffata aadaa garaagaraatin faayamani kan argaman yemmu ta'u bakki isaan jiran kun lafa baay'ee baldhaa fi lafaa miidhagina qabu irradha.

Qaruuraa dhugaatiin alkoolii Daankiiraa jedhamu itti oolishamu dha. Dhugaatii alkoolii dhuguun dhibee namaa irratti dhiibbaa akka qabu saayinsiin akka mirkanaa'e beekamaa dha. Haa ta'u iyyuu malee amma iyyuu namoonni dhugaatiidhaan miidhamaa jiran ni jiraatu. Dhugaatiin fayyaa namaa irratti miidhaa akkamii geesisaa ?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa gamoowwan ol dhedheeroo adda addaa magaalaa Finfinnee naannoo addaa Laga Harree jedhamuun beekamutti argamu yoo ta'u, gamoowwan kunis baankiilee adda addaaf bakka hojii ta'uun tajaajilu. Gamoowwan kana keessaa gamoowwan dheerinaan hunda caalu isa kami?

Meeshaaleen miidhaginaa boca adda addaa qabu. Isaan kaan kan mormaa boca baalaa, geengoo tokkoo akkasumas waan akak urjii fakkaatu fa'aati. Kan mormaa immoo waan akak calleeti. Dhiirri meeshaalee miidhaginaa gurraa ni godhataa?

Farsoon gosa dhugaatii aadaa kan waan akka bishaan booruu fakkaatuu fi keessa isaatti wantoota akka geeshoo kan hadhaa'uu, biqilaa fi daabboo unkuroo irraa kan qophaa'udha. Akka yaaddutti farsoon nama macheessaa?

Shinii dhiqamee bunni bu'uuf qophaa'e argina. Ixaanni aarfamee, cireen yookiin nyaatni buna irratti hiramus qophaa'eera. Orooboon bareedduu tokko ni mul'atti. Osoo ollaa bunaaf hin waamiin dura maatiin kee maal godhu?

Bakka kanatti kan argaa jirru kun fakkii abaaboo miidhagee jiruuti. Abaaboon kun meeshaa keessi isaa diriiraa ta'eti maramee jira. Akkasumallee waan akka danaa onnee qabdu jirti. Duuba fakkii kanaa kan jiru mana akkamiiti?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana ciree Iyyerus jedhu kan of irraa qabu dha. Barjaan kun halluu akka cuquliisa, keelloo, diimaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Faayidaan barjaa maalidha?

Daandii konkoolaata irratti yeroo konkoolaatan karaa laman walitti dhufee walitti bu'ee jiru kan nutti agarsiisuudha. Konkolaatan kun inni tokko baay'ee gudda kan ta'ee fi konkoolaata iskaabaateeri kan ta'edha. Konkoolaatan kun akkamin wal bukke darbaa jira jettani yaaddu?

Loogoon kun barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo fayyaa oromiyaa jedhu of irraa qaba. Loogoon kun halluu akka cuquliisa fi keelloo of irraa qaba. Biiroon fayyaa oromiyaa fayyaa hawaasaa eeguu irratti gahee akkamii taphachaa jira?

Gurgurtaa qinxaaboo kanneen akka shunkurtaa diimaa yeroo namni irra dhabbate bitaa jiru kan nutti muldhisudha. Akkasumalle yeroo itti namoonni walirra bitaa fi gurguraa jiran argina. Faayidaan shunkurta kanaas ittin ittoo hojjechuf kan baay'ee barbaachisudha.

Dubartii baay'ee bareeddu yeroo isheen uffata baay'ee miidhagu uffatte suuraa ka'aa jirtu kan acarsiisudha. Dubartiin kunis dugdaa duuba isheedha wanti akka diimaa fi waan akka Abaaba fakkatu kan bareedu kan argamudha.

Daandiin kun, daandii asfaaltii irraa hojjatame baay'ee bal'aa fi breedaa yoo ta'u, magaalaa tulluu diimtuutti. Daandiin kun, daandii kaffaltiiti. Daandiin kun, al tokkotti konkolaataa hedduu adeemsisuu danda'a. Tulluun diimtuu finfinnee irraa kallattii kamiin argamti?

Uummata boorana yeroo isaan walitti naanna'aani walga'ii taa'aanii fi yeroo isaan itti yaada wal jijjiiran argina. Namoonni kun dubartootaa fi dhiiroota. dhiiroonni uffata bifa wal fakkata uffatani mataa isaanittis waa maratani yeroo isaan itti taa'aan argina. Akkuma kanallee warri dubartootas akkasuma.

Bakka gurgurtaa qinxaaboo adda, addaa kan ta'e, innis kanneen akka shunkurtaa adii, qaaraa, qoonxaa, jijibbilaa fi kanneen kana fakkatan yeroo namoonni gurguraan argina. Akkuma kanalle daandii gubbatti ba'uudhan kan hojjetanidha. Namoota kanarra namoonni in bitu jettani yaaddu?

Dhugaatiin lallaafaa maaltaan halluu keelloo kan qabu yoo ta'u kan alkoolii of keessaa hin qabnee fi kan nama hin macheessinedha. Dhugaatiin kun biyyaa Itoophiyaa keessatti kan oomishamudha. Faayidaa dhugaatiin kun qabu maalidha?

Shamarree diimtuun rifeensa ishee sirnaan fo'attee mul'achaa jirti. Shamarreen kun nyaara isheetti waan halluu gurraachaa dibattee jirti. Rifeensi ishees dheeratee dugda ishee irra jira. Shamarreen kun akkaataan isheen itti dabasaa ishee fo'atte kun aadaa saba kamii mul'isaa?

Kitaaba Muummichi Ministeera Itoophiyaa, Dookter Abiyyi Ahmed barreessan kitaaba Ida'amuu jedhu argina. Kitaabni kun siyaasa biyyattii waliin kan wal qabate, waa'ee sirna bulchiinsaa dubbata. Kanaan dura Bulchitoonni biyya Itoophiyaa kitaaba barreessanii beekuu?

Kitaabni kun, kitaaba barnootaa og barruu afaan oromooti. Kitaabni kun nama maqaa Obbo Fedhasaa Taaddasaa Guutaa jedhamuun kan qophaa'e yoo ta'u, og-barruu afaan Oromoo irratti barnoota dabarsa. Guddinni og-barruu afaan Oromoo maal irra jira?

Namoonni nageenya biyyaa eegan gaafa dubbiin jabaatee dhufe lolanii dirqama biyya isaanii irraa diina deebisuu qabu. Dhiiraa fi dubara osoo hin jedhiin diina meeshaalee waraanaatiin rukutuin deebisu. Gosoota meeshaalee waraanaa beekamoo himii?

Mukti maangoo jedhamu kan biqilaa gosa fuduraa maangoo jedhamu nuuf kennuu fi yeroo tokkotti hedduminaan firii hedduu kennuu kan danda'udha. Biilaan kun muka guddaadha. Mooraa keessan keessaa biqilaa kan qabduu?

Dhaabbanni gamtaa Afrikaa kan biyyoota Afrikaa hundumaa Itoophiyaa keessatti argama. Biyoonni Afrikaa martuu gaafa walgayiin biyya maraa ilaallatu jiru dhufanii asitti ministeera muummee keenya waliin marii taasisu. Ajandaawwan dhaabbata gamtaa Afrikaa maal fa'aa?

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa kanneen akka muuzii, avokaadoo, loomii, burtukaana, paappayyaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qopaa'ee jira. kuduraalee fi muduraaleen kunneen faayidaa akkamii namaaf kennu?

Bakka bashannanaa simboo fi bareedina uumamaa fakkaatee harka nam-tolcheen uumamedha. Bakka baay'ee miidhagaa ta'ee fi haala qilleensaa namatti toluun kan guutamedha. Bakki kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argama. Bakki kun maallaqa hangamiin seenama?

Namni ga'eessi tokko gaafa kophaasaa taa'u uffata isaa sirriitti uffatee qoobii mataatti godhatee, areeda isaa bareechee sirreeffatee yeroo tokko tokko immoo morma isaatti fooxaa qal'oo irraa bareeddu godhatee taa'a. Sagantaa wayii gaafa deemu hoo?

Wanti as irratti arginu kun gaala jedhamti. Baa'yinni isaanii lama yoo ta'an, gaalonni kunniin fe'amanii jiru. Gaalli sababa gogiinsa yeroo dheeraaf dandamachuu dandeessuuf markaba gammoojjii jedhamuun beekamti. Gaalli baay'inaan eessatti argamti?

Bakki armaan olitti argamu Kun, bakka itti ilmi namaa beekumsaa fi muuxannoo hojii, jireenyaa addaa addaa itti gonfatee bahudha. Mooraan Kun, barattoota injineringii hedduminaan kan barsiisu yemmuu ta'u, bakki argama mooraa kana eessa jettanii yaaddu?

Konkolaataa nama fe'ee daandii lafa baadiyaa keessa qaxxaamuru irra imalaa jiru. Konkolaataan geejjiba ammayyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkoo kaanee lafa biraa akka geenyuuf nu tajaajiludha. Rakkoon daandii geejjiba gufachiisu akkamiin furamuu danda'a?

Kuduraa halluu diimaa qabu maqaan isaa timaantima jedhamuu meeshaa keessatti walitti qabamee gabaa keessa jira. Akkasumallee namoonni muraasni itti siqanii dhaabbachaa jiru. Namoonni kuduraa kana cina dhaabbachaa jiran kun bitaa jirumoo akkamii?

Meeshaalee suphee irraa hojjataman keessaa tokko kan ta'e distii suphee fi dhaabbannoo isaa kan cilee irratti bobeessanidha. Meeshaaleen manaa hedduun kanaan ala kan suphee irraa hojjataman hedduudha. Distii kan sibiilaa moo suphee wayyaa?

Kun ,daandii fi bakka hawwataa magariisa magaalaa finfinnee keessatti bara dhihoo keessa ijaaramee dha. Bakki akka kana kun, muummicha ministeeraa Doktar Abiyyi Ahimadiin kan ijaarsifameedha. Faayidaan wantoota hawwatoo kanneenii maal faa dha?

Bosonni kun bosona baay'ee bareedaa Fi miidhagaa kan namatti toluuf yeroo keessa deeman haara galfiif sammuu namaa kan boqochisuudha. bosona kana keessa mukeetii dheeroo kan taa'aatu keessa guutee jira. Mukeetii kana eenyutu dhaabe? Biyya eessaatti argama?

Bakki kun, bakka balfi baay'een kolkolaataan geejibamee itti gurguramuu dha. Balfi kun, walitti baay'atee gaara kan uume yoo ta'u, balfa bakka tokkotti walitti qabanii gatuun qulqullina naannootiif barbaachisaa dha. Faayidaan balfaa maal faa dha?

Namoonni seenaa keessatti yeroo hedduu yaadataman bakka uummatni arguu danda'u adda addaatti siidaan hojjatamee fi yeroo maraa yadatamu. Kunis yeroo baay'ee bakka marfata daandiiwwanii fa'aati. Naannoo keetti namni siidaan akkanaa ijaarameef eenyu?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii Ijaarsa danaa addaa qabaatee kan naannoo bashannana adda addaatti ijaaramuudha. Naannoo ijaarsa kanaa Mukoonni gurguddoon argamaa jiru. Maqaan muka guddaa argamaa jiru kun maal jedhama?

Konkolaattota gosa garaa garaafi namoonni lafa deeman magaalaa keessa daandii konkolaataa irra deemaa jiru. Cina daandii kanaatiin biqiloota magariisatu jira. Fageenya irra gaara guddaatu jira. Daandiin kun daandii eessaafi eessa wal quunnamsiisuudha?

Rifeensi dubarootaa hedduun isaa kan yeroo ammaa kan uumamaa osoo hin taane kan bitamee fi wantoota nam-tolcheetiin dabbasaa fi eegee beeyladootaa irraa funaanuun kan qopheeffamudha. Akkaataa qophii rifeensa nam-tolchee kanaa maal beektaa?

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faayaa albuuda irraa qopha'anii dha. Faayonni kunneen qaamolee akka; gurra, quba ,morma fi kanneen birootif kan oolanii dha. Faayonni kun, haalluu keelloo qabu. Albuudonni faayni irraa hojjataman sababa maaliitif gatiin isaanii qaalii ta'e?

Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kana keessattuu maasaraa mootummaa jalatti barreeffama Itoophiyaa jedhu kan barreeffamee fi gama isaa fuulleetti immoo gamoo guddaa waajjira baankii daldala Itoophiyaatu mul'ata. Maqaan oromoo naannoo kanaa maali?

Volkaanoon balaa uumamaa kan lafa keessaa dhohee bahuu fi lafa gubbaatti abiddi lafa keessaa akka ol bahu kan taasisudha. Abiddi lafa keessaa dhufu sunimmoo dhagaa baqsuun lafarratti gadhiisa. Volkaanoon akkamiin uumama?

Fakkii kanarraa namichi uffata mudhii olii diimaa uffachaa jiru harka isa bishaan boombaa jalatti dhiqachaa jira. Akkasumallee naannoo sanatti gaaniin bishaanii baay'een ta'aa jiru. Namoonni naannoo sana irra dhabbachaa jiran maal hojjetu?

Kun, gaa'ila misirroowwanii mana amantaa Waldaa Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu dha. Namoonni kunneen, uffata gaa'ilaa amantichaa kaawwatanii osoo ijjatanii mul'atu. Gaa'illi akka kanaa kun waldicha keessatti akka kamitti gaggeeffama?

Mana daldalaa tokko tokko keessatti meeshaaleen saamsamanii gurguraman kan keessa kaa'amanii fi isaanis kan saamasaman tokko tokko pilaastika keessatti, kaan immoo sibiilaa adda addaa keessatti ta'uu danda'a. Nyaata maaliin saamsamsinaa?

Naannoo tokko tokkotti dubartoonni akkuma dhiiraa kophaa isaanii garee uumuun dhaadannoo akkasumas gootummaa isaaniif sirbuu akkasumas geeraruu danda'u. Isaanis meeshaalee akka qawwee fi kanneen biroo qabachuuni. Namni qawwee qabate hundi gootaa?

Konkolaataan elektirikaa baasii kun biyyaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee bakka Boolee jedhamutti kan argamudha. konkolaataa kana cinaatti kan jiru hooteela beekkamaa Iskaay Laayit kan jedhamudha. Faayidaan konkolaataa elektirikaa konkolaataa warreen boba'aa fayyadamaan caala qabu maalidha?

Miidiyaaleen hawaasaa kanneen dhalli namaa odeeffannoowwan garaagaraa karaa intarneetii ittiin sassaabbatuu fi oduuwwan bifa barreeffamaa, suuraa fi viidiyoodhaan kan namaa dhiyeessanidha. Miidiyalee hawaasaa gosoota hedduutu jiru. Miidiyaan hawaasaa ati hedduu fayyadamtu kami?

Kopheen gosa uffannaa kan gaafa miila keenyatti hidhannee adeemnu miila keenyarraa balaa ittisudha. Kunis akka gufuun akkasumas ilbiisonni miila keenya miidhuu danda'an miila keenya akka hin tuqne godha. Kopheen akkamiin oomishama?

Yeroo ammaa kanatti akka bara durii harkaan yookaan nyaataa muraadhaan muka baqaqsuun hafaa jira. Kunis sababa guddina teekinooloojii maashina muka baqaqasuun gara xaawulaatti jijjiiruu danda'u argameefi. Maqaan maashina kanaa maali?

Kun gosa dibataa qodaa pilaastikaa keessa jiruudha. Qodaan kun halluu magariisa kan qabuudha. Barreeffamni fakkiileefi odeeffannnoo waa'ee dibata sanaa qabu irratti maxxanfamee jira. Dibatni kun qaama keenyaaf faayidaa akkamii kenna?

Hojii boonsaa yeroo ammaa akka biyya keenyaatti hojjetamaa jiruun Finfinneen yeroo ammaa bakka miidhagduu magaalaa dorgomtuu ta'aa jirti. Sochii yeroo ammaa ijaarsa Koliidarii jedhamee hojjetamaa jiruun bakka argaadhaaf nama hawwattu taatee jirti. Magaalaawwan hojii akkasii eegalaniif hirmaannaan hawaasaa maal ta'uu qaba?

Qaamoleen yookiin namoonni lama waayee wanta tokkoo irratti gaafa walii galtee galanii fi waliif mallatteessan namoota Akka ragaatti gidduu seenanii dhimma isaanii beekanii fi mallatteessan barbaachisa. Wabii gaafa jennu maal jechuu keenyaa?

Qalama ittiin barreessan. Qalamni meeshaa ittiin wanta bifa barreeffamaan barbaadamu tokko kataban akkasumas wanta sammuu keenya keessa jiru bifa barreeffamaan akka olkeenyuuf kan nu gargaarudha. Qalamni barreeffamaaf oolu kun bara kam eegalame?

Namni kun, dureessa addunyaa kanaa lammii biyya Ameerikaa ta'ee maqaan isaa Biil geet jedhamuu dha. dha. Namni kun, yeroo dheeraadhaaf dureessa tokkoffaa addunyaa kanaa kan ture yoo ta,u, dhaabbilee teeknoolooji qonna dabalatee irratti hojjata. Maalif Biil Geet haadha manaa isaa faana gar gar bahe?

Namoonni daandii irratti walitti qabamanii jiru. Dargaggoonniifi daa'imman taphoota nama bohaarsan garaa garaa taphachaa jiru. Daandii walakkaatti bakki marfataa dhagaadhaan hojjetamee jira. Fannoon sibiilaan hojjetame immoo irra kaa'amee jira. Fannoon achirra kaa'amuun isaa maal agarsiisuudhaafi?

Kun gosa muduraa burtukaana jedhamuudha. Biqiltuun isaa firiiwwan burtukaanaa hedduu naqatee asii gadi jedhee jira. Firiiwwan isa bilchaatanii bira keelloo baasanii jiru. Biqiltuuwwan magariisni biroo baay'eenis cina isaatiin jiru. Faayidaa burtukaanni qaba maal faadha?

Bilbilli meeshaa elektirooniksii kan ittiin odeeffannoo yeroo fi bakka barbaadnutti akka argannu nu gargaarudha. Bilbilli intarneetii fayyadamuun kan hojjatuu fi baatanii adeemuufis baay'ee salphaa kan ta'edha. Ati bilbila gosa akkamii qabdaa?

Qorichoonni nuti dhukkubsataaf kenninu bakka itti kuufaman pilaastikoota naannoo yookaan teempireechara mijataa keessa akka turan taasisan qabu. Gosoota qorichaa isaanii irratti hundaa'uun tokkoon tokkoo isaanii bakka kaa'aman kutaa of danda'e qabu. Teempireechara kanaa akkamiin sirreessinaa?

Bakki kun, bakka gabaa daandii gubbaatti argamuu dha. Namoonni muraasni mi'a daldalan waraqaa pilaastikaa keessatti baatanii yeroo socho'an mul'atu. Sababni isaas qaama nageenyaatin asii kaafamaa jiru. Daldala seeran alaa jechuun maal jechuu dha?

Dhagaawwan uumamaa iddoo tokkotti baay'inaan kuufamanii jiran argina. Kattaawwan kun kaan isaanii qara ta'anii ol dhaabbatanii jiru. Kaan immoo kukkufanii kan jirani dha. Maqaan gosa kattaa kanaa maal akka ta'e himuu ni dandeessaa?

Bakka kanatti kan arginu fakkii muka bosonaa kan qoree ofi irraa qabuudha. Mukti kun mukoota isa fakkaatan baay'ee waliin bosona keessa jira. Naannoo mukni kun itti argamu gammoojjii moo baddaa ta'a?

Namoonni yeroo calqabaaf humna nageenyaa kan biyyaatti makamuuf deeman kan warra dhiirotaa rifeensi isaanii guutummaatti irraa balleeffamee moluu fakkaatu. Dabalataan uffata wal fakkaataa daalacha uffatu. Kana gochuun jara kan maal barsiisaa?

Jaalalleewwan Kun, yeroo itti isaan bakka mana nyaataa wayii keessa taa'anii, isheen isaaf seenaa wayii dubbisaafii jirtu nutti argisiisa. Akkasuma illee isheen konkolaataa qaama miidhamtootaa wayii fayyadamaa kan jirudha. Namoonni Kun maal dalagaa jiru isinitti fakkaata?

Namoonni abaaboo halluu diimaa qabu hiika adda addaa kan qabuu fi kan nama hawwatudha. Yeroo hedduu namoonni jaalalleewwan ta'an lama kan yeroo kennaa waliif kennanidha. Ati jaalallee keetiif abaaboo akkamii kennitaa?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa weellisaa Oromoo kan ta'e weellisaa Dinqiisaa Dabalaa jedhama. Innis daabee uffatee ulee qabatee sirbaa akka jiru arguu dandeenya. Sirba isaa isa maal jedhu irratti akkasitti uffatee sirbe?

Suuraa kana irrati kan arginu suuraa ijoollee teessoo irra taa'anii kan jiranii yoo ta'u, isaanis daree barnootaa keessatti argamu. Isaanis dabtara isaanii irratti barreeffama shaakalaa jiru. Ijoolleen kun kutaa meeqaffaa baratu?

Buna danfisuun hojii baay'ee gaarii ta'ee fi nama biizinasii isaa hojjatuuf baay'ee bu'aa qabeessadha. Yeroo ammaa kan hedduminaan daldala akkanaa kanarratti bobba'anii kan argaman dubartootadha. Dhiironni daldala gosa akkanaa irratti maaliif hin hojjatanii?

Namni kun atileetii Itiyoophiyaa maqaan isaa Hayilee Gabrasillaasee jedhamudha. Haayileen atileetota Itiyoophiyaa keessaa nama warqee heddu biyyaaf argamiise yoo ta'u nama akka addunyaatti beekamaa ta'edha. Haayilee Gabrasillaasee eessatti kan inni dhalate?

Dargaggoon tokko tokko ogummaan isaan ittiin jiraatan sirbaa fi shubbisa adda addaa gaggeessuuni. Kunis sirba ofiif baasu osoo hin taane, namoota sirba baasan sana deeggaruuni. Gaafa sirbinu maal maal fa'aa beekuu qabnaa?

Uffata aadaa isaanii uffatanii dubartoota dhaabbachaa jiran argina. Dubartoonni kun faaya miidhaginaa mataa fi morma isaaniitti godhatanii kan jiranidha. Naannolee Oromiyaa keessaa uffata aadaa kan eenyuu ufaftanii sitti mul'achaa jiru?

Suuraan nutti mul'achaa jiru kun konkolaataa reeffa baatee abaaboon faayyamee jirudha. Konkolaataa kana booda immoo konkolaattonni qaalii ta'aan deemaa jiru. Konkolaataan kun reeffa kan baatee jiru maaliif abaaboo irra kaa'uun barbaachise?

Meeshaa muziqaa gitaara jedhamuudhan kan beekamu yeroo baay'ee sirbitootaa fi farfaattoonni ittin muziqeessaan yemmuu ta'u, baay'ee kan namatti tolu fi taphaachuunsa kan namatti toludha. Namni muziqaa kana taphaacha jiru kun uffaanna diimaa fi gurracha kan tahe uffate kan jirudha. Akka naannoo maal jedhama?

Habiliin mormaa morma keenyatti kan uffannuu fi halluuwwan adda addaa qabaachuu danda'a. Oromiyaa keessatti hedduminaan kan habilii kanatti kaa'amu boca kan akka muka odaa fi kaartaa oromiyaati. Ati boca isa kam jaallattaa?

Gosoonni dhugaatii biiraa jedhamu gosoota hedduutu jiru. Biiraan kun kan oomishamee bahu waarshaa keessaa yoo ta'u, gosa midhaanii garbuu irraa oomishama kana jechuun anniisaa of keessaa qaba. Fayidaan biiraa dhuguu maali?

Kiraarri meeshaa muuziqaa kan yeroo waan tokko gammachuu yookaan gaddas haa ta'uu kan ittiin ibsannudha. Innis kan hojjatamu mukaa fi sibiilota qaqalloo shiboo jaha irraayi. Kiraara tolchuun baay'ee ulfaata jettee yaaddaa?

Dubara baay'ee miidhagduu fi baay'ee uffata aadaatiin faayamte jirtu kan nutti argisiisuudha. dubarri kun uffata aadaa naannoo ishee ta'een bareedde faayamte ,ija namatti kan toltu taatee yeroo isheen suuraa ka'aa jirtu haalli taa'uumsa ishee nuf muldhisa.

Iddoon kun iddoo bashannanaa kan namni itti bashannanu qophii addaa addaa of keessaa qabuudha. Akkasumallee wantoota akka gunboo masobii tahee kan jiruudha. Itti dabalees waan akka margaa kan fakkaatu lafa bubuhee jira. Bakkichi eessa?

Konkolaataan kun konkolaataan baay'ee bareedudha. Konkolaataan bifti isaa diimaa ibsaadhaan sochii kan geggeessuudha. gommaa afur kan qabuu fi ofirratti ykn teellaa isaatiin waan akka teessuma ofirraa qaba. konkolaataan kun konkolaataa manaati. konkolaataan kun kan eenyuti? Eessatti kalaqame?

Salaaleen magaalaa naannoo Oromiyaa keessa jiru, kan babal'ina mana barnootaa irratti hojjechaa jirudha. Manni barumsaa kun Yuuniveersiitii salaaleeti. Kellaan isaa qorqoorroon ijaaramee jira. Manneen barumsaa mootummaa moo dhuunfaatu sitti tola?

Dallaa as irratti arginu keessatti, biqiloonni magariisni guguddaan fi umurii dheeraa lakkoofsisan ni mul'atu. Dallaa kana keessa biqiltuu gosa garaa garaatu mul'atu. Biqiltoota kanneen keessaa kanneen akka gaattiraa faa ni mul'atu. Manni kun, magaalaa kamitti argama?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa mana amantaa 'Ortodoksii' kan halluu cuquliisaan dibamee jiruudha. Naannoo mana amantaa kanaatti mukeen mul'achaa jiru. Mooraan mana amntaa kanaa lafti isaa dhagaan hojjetamee jiraa?

namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii ayyaana waaqa galateeffannaa irreecha malkaa deemaa kan jiran yoo ta'u uffanni aadaa isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. Ayyaanni irreechaa yoom kabajama?

Dhugaatiiwwan alkoolii qaban kanneen nama macheessan gosoota hedduutu jiru. Isaanis kanneen sadarkaa waarshaatti oomishamanii bahanii fi namni tokko gaafa dhuge yoo deddeebiin dhuge araadaan kan qabamudha. Araadni kan nama qabu sababa maaliini?

Namni kun ministeera barnootaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Birahaanuu Naggaa jedhama. Birahaanuu Naggaa duuba alaabaa mootumaaa Itiyoophiyaa kan jiru yoo ta'u inni immoo miidiyaaf dubbii godhaa jira. Birahaanuu Naggaa eessatti dhalate?

Marqaan gosa nyaataa aadaa oromoo keessaa tokko ta'ee kan daakuu midhaanii bilcheessuuun kan baasanii nyaatanidha. Marqaan naannoo hedduutti Akka nyaata aadaa bakka tokko tokkotti immoo Akka nyaata yeroo namni daheetti ilaalu. Naannoo keetti akkamiin ilaalamaa?

Namni tokko gaafa daandii adeemu sochiin miila isaa wal hordofee deema. Gaafa miila Isa tokko ol fuunu inni lammaffaa immoo lafa ejjachuun dirqama. Yoo duraa duuba eegnee haala kanaan deemuu baanne maaltu uumamaa?

Daa'imman haadhaafi abbaa isaaniirraa kunuunsa addaa barbaadu. Daa'immaan xiyyeeffannoo maatii argatanii guddatan ofiifis ta'ee maatii isaaniirra darbanii biyya isaaniif bu'aa buusuu danda'u. Kana malees fayyaa isaanii eeguudhaaf kunuunsi haati Daa'ima isheef gochuu qabdu barbaachisaadha. Kunuunsi daa'imaa gahee eenyuuti jettanii yaaddu?

Biyyoonni Afrikaa garaagaraa aadaa mataa isaanii kan uffannaa fi haala nyaataa akkasumas haala jireenya hawaasummaa kan ofii qabu. Biyyoonni tokko tokko uffata gabaabaa uffatu. Miidhaa fi fayidaan uffata gabaabaa uffachuu maali?

Suuraan kun iddoo qabeenya uumamaa ol ka'insa dheeraa qabuudha. Bakka kanatti kattaawwan ol dheeratanii argamaa jiru. Akkasumallee biqiloonni muraasni wal irraa fagaatanii argamaa jiru. Naannoon gaara gamaa argamu sun gaara maalii jedhama?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo yoo ta'u mata dureen isaa subii kan jedhamudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Fedhaasaa Taaddasaa Guutaa nama jedhamudha. Kitaabni kun beekumsa kennuu keessatti gahee hammamii qaba?

Mannii fi qabeenyi nama dhuunfaas ta'e, namoota garee cuftuu kanaan eegamuu ni danda'ama. Innis furtuu mataa isaatiin kan banamu dha. Cuftuun manaa kun maal irraa akka hojjetamu himuu ni dandeessaa?

Namni kun atileetii beekamaa Itiyoophiyaa maqaan isaa Abbabaa Biqilaa jedhamudha. Abbabaa Biqilaa nama miila qullaa fiigee biyya teenyaf warqee argamsiisedha. Abbabaan amma lubbuudhan hin jiru. Abbabaa biqilaa maaraatoonii kam irratti miila qullaa fiige?

Atileetii Haayilee Gebre Sillaasee jedhama. Atileetota beekamoo biyya keenyaa keessa isa hangafaati. Atileetiin kun waan biraa ilaalee kolfaa jira. Atileet Haayileen umriin isaa yeroo hammaa meeqa ta'aa?, Akkaasumallee maal ilaalee kolfaa jiraa?

Miidhaan baadiyyaa keessatti oomishaman hedduun isaanii mala qonnaa wal makaa jechuun midhaanii fi mukkeen waluma keessa marganii jiru. Kunis mukkeen gurguddoon fi midhaan wal keessa facaasuudha. Kun fayidaan biyyeef qabu maalidhaa?

Loogoon kan miidiyaa hawaasummaa garaa garaa kanneen akka feesbuukii, telegiraamii fi kanneen birootu jira. Miidiyaan hawaasummaa faayidaas miidhaas kan qabudha. Kanneen hunda isaa namoonni baayyeen ni fayyadama. Faayidaan miidiyaa hawaasummaa maalidha?

Simbirroonni gosoota hedduutu jira. Isaanis haala ittiin wal hormaata isaanii irratti hundaa'uun akkasumas gosa bifa halluu isaaniitiin gargar qoodamuu ni danda'u. Simbirroonni mukarra jiraatu. Simbirroonni gooboo keessa jiraatan akkamiin hojjatatuu?

Kutaa magaala Finfinnee naannoo addaa Piyaasaa jedhamutti siidaa argamudha. Siidaan kun nama maqaan isaa Miniliik lammaffaa jedhamu yoo ta'u, hundeessaa magaalaa guddittii Itoophiyaati. Miniliik mootii gara jabeessa Saba Oromoo dhabamsiisuuf yaaledhaa?

Namoonni miidiyaa irra hojjatan yeroo baay'ee namoota siyaasaa kanneen biyya tokko keessatti yookaan naannoo tokkorra hojjatan dhimmoota hojii irratti miidiyaaf akka ibsa kennan waliin ni mari'atu. Dhimmoonni miidiyaatti bahuu hin qabne jiruu?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa namni tokko gadi jedhee waa miicaa jiruudha. Naannoo namicha kanaatti bishaan baay'een qicamanii mul'achaa jiru. Iddoo namichi dhaabbachaa jiru kun magaalaa keessa moo baadiyyaadha?

Daree barnootaa galuun dura barattoonni ganama ganama yeroo maraa hiriiranii faaruu naannoo yookaan kan Itoophiyaa faarfatanii gara daree isaanii galu. Isaanis akka hojjaa isaaniitti hiriiru. Yaadannoon bara hirriiraa turte qabdu jiraa?

Barjaan qubee afaan Amaaraan barreeffamee jiru tokko mul'achaa jira. Naannoo barjaa kanaatti meeshaan bishaan qabuu fi kan itti harka dhiqatan illee argamaa jiru. Manni nyaataa kun gosoota nyaataa akkam akkamiifaa qabaachuu danda'a?

Bakka kanatti kan argaa jirru meeshaa halluu gurraacha qabu kan bishaan bakka tokko kaasee bakka biraatti geessuuf fayyaduudha. Meeshaan kun dheerina guddaa kan qabu yemmuu ta'uu wal irra maramee taa'ee jira. Meeshaan kun lafa keessa dandeetti turuu qabaa?

Kun firii biqiltuu avokaadoo jedhamuu dha. Avokaadoon biqiltuu kuduraa fi muduraa keessaa tokko yoo ta'u nyaataaf oola. Avokaadoon hanga faatii guddaa ta'e of keessaa qaba. Faayidaan avokaadoon qaamaaf qabu maal faa dha?

Fakkiin gosoota nyaataa keessa tokko ta'ee kan gogsanii nyaataniidha. Akaayiin kun waan akka halluun isaa diimaa ta'een dabaalamee jira. Gosoota nyaata akkasii namoota ilkaan jabaa qabantu nyaata. maqaan isaa maal jedhama?

Meeshaan kun, sharaa jedhamuun beekama. Sharaan faayidaalee gosa adda addaa kan akka : afataaf ooluu, rooba of irraa ittisuuf ,aduu of irraa ittisuuf ,gaaddisa uumuuf akkasumas faayidaalee birootif ni oola. Maqaan biraa meeshaa kanaa maal jedhama?

Dhugaatii alkoolii hedduun meeshaa keessatti walitti qabamanii jiru. Akkasumallee foon dheedhii diimaan hangi isaa muraasa ta'e meeshaa xiqqaa keessa jira. dhugaatiiwwan kun baayyinni isaanii meeqa ta'uu danda'aa osoo lakkoofnee ilaallee?

Habiliin mormaa kan yeroo ammaa hedduun isaanii boca lapphee kan jaalala ibsu fakkaatan kan qabanii fi halluun immoo akka warqee kan calaqqisuu fi boca geengoos kan qabu jira. Ati boca kam filattaa?

Nyaata akaakuu biqiltootaa baay'ee irraa qophaa'e. Nyaanni kun ittoo gosa hedduu kan qabudha. Nyaanni kun gosa nyaataa fayyaa qaama namaaf barbaachisaa ta'edha. Nyaata biqiltoota irraa qophaa'ee fi qulqullina qabu nyaachuun qaama keenya ijaara. Nyaanni gosoota biqiltootaa hedduu irraa qophaa'u maal jedhama?

Buqqeen gosa biqilaa kan akka dabaaqulaa fakkaatu kan mooraa namaa keessatti salphaatti biqilu irraa kan argamudha. Innis boca luffee kan qabuu fi keessi isaa gaafa goge duwwaa ta'a. Buqqeen maal ittiin hojjachuuf oola?

Namoonni ogumma hojii muka qaban yeroo baay'ee kan hojjetan yemmuu ta'u, innis meeshalee mana keessatti miidhaginaf baay'ee kan nama gargaaranidha. Akkuma kanalle baattuu televejiiniitif kan nama gargaarudha. Akka naannoo keessanito maal jedhamuudhan beekama?

Harmeen tokko uffata baaqqee halluu adii qabu mataatti marattee dhaabbachaa jirti. Akkasumallee uffata baaqqee biraan immoo gateettii isheetti uffattee jirti. Harmeen kun harkaan uffata ishee qabdee maaliif akkas kolfaa jirti?

Daa'imman xixiqqoon yookiin ijoolleen sadarkaa barnootaa tokkoffaa irra jiran yeroo baay'ee nyaata fudhatanii mana barumsaa adeemu. Meeshaan isaan itti fudhatanii deemanis meeshaa pilaastikaa kan cufamaa ta'edha. Meeshaan kun maqaan isaa maal jedhama?

Amantaan musliimaa hordoftoota amantichaa baay'ee namoota amantii isaaniif dhimmanii fi guyyaatti yeroo shanii fi isaa ol sagadu. Kunis mana amantaa deemudhaan abbaan amantaa isaaniis ni iyya. Kitaabni amantaa musliimaa maal jedhamaa?

Mallattoo asxaa feederaala fi dimookiraata rubbapillika Itiyoophiyaa kan ta'e fi dhaabbata leenjii barnoota kennu ta'u isaa kan muldhisudha. asxaan kun bifti isaa magariisa kan ta'edha. Akkasumalle barreeffama jala isaati kan qabudha. Asxaan mallattoo dhabbata tokkoti.

Ruuzii gaafa ilaallu baali isaa faca'ee marge kan baala qamadii fakkaatuu fi naannoo lafa caffaa'aa irratti kan margudha. Ruuziin biyyoota addunyaa kanaa hedduu keessatti bal'inaan oomishama. Ruuziif haala qilleensaa kamtu mijataa?

Bakka kanatti kan mul'atu fakkii minjaala tokkoo fi teessuma nam-tokkee halluu gurraacha qabuuti. Minjaala kana irra 'Laaptooppii' tokkotu ta'aa jira. Minjaalli kun halluu adii qaba. Meeshaaleen kun walumaa galatti mana keessa moo mana kitaabaa keessa jiru?

Naannoo baadiyyaatti fardeen lamaa fi isaa ol ta'an gaafa dheedanii quufan akkasumas dhalaa fi kormaa taanaan waliin bakka tokko dhufanii dhaabbachuun dugda walii walii isaaniirra waliif hooksu. Waliif hooksuun maal mul'isaa?

Suuraa konkolaataa halluu cuquliisaa fi gurraacha qabutu daandii gubbaa deemaa jira. Konkolaataan kun mala ammayyaa fayyadamee daandii qulqulleessuuf fayyada. Konkolaataan akkasii biyya keenya Itiyoopiyaa keessatti kanaan dura galee tajaajilaa jiraa?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'un kan fannoo diimaa Itiyoophiyaati. loogoon kun halluu akka adii, diimaa fi gurraacha kan of keessaa qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa mallattoo fannoo qaba. Faayidaan fannoo diimaa maalidha?

Taphni kubbaa saaphanaa yookiin kubbaa harkaas akkuma kubbaa miilaa dorgommiidhaan taphatama. Taphni kun haa ta'u malee, akka isa kan kubbaa miilaa hordoftoota baay'ee hin qabu. Tapha kubbaa saaphanaa taphattee ni beektaa?

Kuduraalee fi muduraaleen kun kan akka :muuzii, avikaadoo, maangoo, wayinii ,loomii, fi kanneeen biroo yoo ta'an, baay'atanii gurgurtaaf dhihaatanii mul'atu. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen faayidaa akka kamii faa qaamaaf qabu? Nyaataan alatti maalif fayyadu?

Shiboowwan elektiriikii gosoota isaanii irratti hundaa'uun furdina adda addaa kan qabanidha. Kaan furdaa yoo ta'an tokko tokko immoo qal'oo kanneen elektiriikii of keessa dabarsanidha. Furdinnii fi qal'inni shiboo yaa'insa kaarentii irratti dhiibbaa akkami qaba?

Meeshaa aadaa uummata Oromoo kan ta'ee calleen faayyamee jira. Akkasumallee meeshaaleen isa fakkaatan hedduun callee halluu adda addaa qabaniin faayyamanii jiru. Meeshaan aadaa kun gabaa irratti osoo gurguramee meeqaan bitama?

Yeroo ammaa kanatti akka durii uffata harkaan hodhuun jiru. Amma kanatti haalli hodhaa uffataa haala barbaadamuun bareechee kan nuuf hojjatu maashina uffata hodhu jedhamuun beekama. Gosoota maashina kanaa maal fa'aa beektaa?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo duraanii maqaan isaa Mallas Zeenaawwii kan jedhamudha. Mallas Zeenaawwiin rifeensi isaa moluu yoo ta'u uffata halluu gurraacha fi adii qabu uffatee jira. Mallas Zeenaawwiin eessatti dhalate?

Asheeta Boqqolloo haala gaarii ta'een kunuunfamee sandaaboo baafatee jiru. Boqqolloon gosa midhaanii callaa hedduu kennuun qotee bultootaafi akkasumas biyyaaf galii olaanaa argamsiisudha. Wabii midhaan nyaataa lammiilee mirkaneessuuf oomisha qonnaa irratti hojjechuun murteessaadha. Qonni dinagdee biyya keenyaa keessaa dhibbantaa meeqa qabata?

Fakkiin kun fakkoo qulqulluu hangafa ergamaa Gabireeliiti. Suuraa kana irratti shaanfoo qabatee Farda yaabbatee Jawwee waraanaa jira. Akkasumallee mucaan durbaa tokko mukarra jirti. Suuraan kun halluu bifa meeqa qabuun boocamee jira?

Ministeerri karooraa fi misoomaa Itoophiyaa ministeerota hedduu kan of jalatti qabuu fi tokkoon tokkoon isaanii gahee fi ramaddii hojii kan irratti boba'anii hojjatan qabu. Gaheen ministeera kanaa misooma biyyaa keessatti maalidhaa?

Asxaa mallattoo dhaabbata spoorti kan ta'e kan nutti agarsiisudha. asxaan kun bifti isaa diimaa kan ta'eefi gidduu isaatti mallattoo adda kan qabudha. Akkuma kanallee bakki argaama dhaabbata spoortii kana goorgisii kan ta'edha.

Biqiltuun as irratti arginu kun, biqiltuu jirma qallaa qabuu fi haalluu baalaa diimaa qabu yoo ta'u, biqiltuun kun jirmi isaa dheeratee mul'ata. Maqaan biqiltuu kanaa maal jedhama? Biqiltuun kun, haala qilleensaa akkamii keessatti arga?

Gaazexaan gosa meeshaalee quunnamtii yookaan sooshaal miidiyaa kan odeeffannoon bifa barreeffamaan irratti maxxanfamee uummataaf dhiyaatudha. Barreeffama qofaa osoo hin taane, fakkiiwwanii fi haluuwwan bareedoo hedduutu jiru. Odeeffannoo onlaayinii moo barreeffamaa wayyaa?

Gamoon kun kan baay'ee miidhaguuf bareedduudha .gamoon kun abbaa darbii afuriiti. bareedinni isaa baay'ee kan nam hawwatu fi sammuu namaa kan booharsuudha. gamoo kana jalatti hojii addaa addaatu hojjetamaa jira. Gamoon kun kan eenyuti? magaalaa kam keessatti argama?

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa fi guraacha of keessaa qaba. Hundi isaanii harka isaanitti marga qabatanii jiru. Uffanni aadaa oromoo yeroo kam uffatama?

Kun, amantoota fi luboota waldaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo ayyaana cuuphaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos kabajanii dha. Ayyaanni kun, kan kabajamaa jiru Ameerika Kaabaatti. Ayyaanni cuuphaa ,akka amantii kanaatti qophii akka kamii faan kabajama?

Konkolaataan kun, haalluu cuquliisa kan dibamee jru yoo ta'u, oomishaalee suuqii bakka tokkoo gara bakka biraatti geejibsiisuuf fayyada. Konkolaataan kun haarawa dha. Maqaan konkolaataa kanaa fi dhaabbanni konkolaataa kana oomishe maal jedhamu?

Kopheewwan wantoota namoonni miidhaan qaama isaanii akkasumas miila irra hin geenyeef jecha kan miila isaaniitti godhatanidha. Bara durii keessa namni kophee hin uffatu ture. Amma garuu barameera. Kopheen wantoota akkamiirraa oomishamaa?

Abaaboo bareedaa daraaree jiruudha. Daraaraan abaaboo kanaa adiidha. Daraaraan abaaboo kanaa kanneen kaan goganii diimachuun harca'aa jiru. Daraaraan asirratti argamu kun maqaan inni ittin beekamu maal jedhama?, Naannoo kamitti argama?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyyi uffata halluu gurraacha, diimaa fi adii of keessaa qabu uffatee jira. Iddoon dhalootaa Dr. Abiyyi eessadha?

Fakkiin kun kan callee halluu cuquliisa qabuuti. calleen kun gara fiixee mataa isaatti waan danaa walakkaa geengoo qabu kan halluu adii qabu qabatee jira. Faayaan akkasii kun morma moo harkatti godhatama?

Konkolaataan kun namoota danuu fuudhee gara iddoo biraa deemaa jira. Konkolaataa biyya Itoophiyaa keessatti argamu ta'uu isaa alaabaa gara duubaa jiru irraa hubanna. Konkolaataa kana namni dhuunfaan bituu ni danda'aa?

Alaabaa mootummaa biyya Ameerikaati. Alaabaan kun halluu gosa sadii fi urjiiwwan baayyee ofirraa qaba. Halluuwwan isaa: diimaa, adii fi cuquliisa. urjiiwwan alaaba kana irratti argaman maaf baayyinni isaanii akkas heeddummatee?

Shamarroonni yaada jajjabinaa waan qabaniif, namoota jajjabeessuu irratti shoora olaanaa qabu. Dubartiin kun sagalee guddiftuu dhaan yaada kennuu irratti argamti. Shamarroota akkasii qabaachuun hammam ejjennoo dubartoota ilaalchaan boodatti hafanii dabala?

Isaan kun hooggantoota biyyoota lamaa yoo ta'an, tokko ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yoo ta'u, isaan biroon immoo pirezidaantii Somaaleeti. Qondaaltonni mootummaa biroo namni sadiis wajjin taa'anii jiru. Waa'ee maalii mari'achaa jiru?

Fakkiin kun, fakkii amantii Kiristaanaa ergaa ayyaana yaadannoo dhalachuu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos baga geessanii qauu dha. Fakkiin kun, Gooftaan Iyyasuus Kiristoos magaalaa Beetaliheem mooraa loonii keessatti osoo dhalatuu agarsiisa. Gooftaan Iyyasuus bara mootii roomaa kam keessa dhalate?

Humnoonni waraanaa kun leenjii fudhachaa kan jiranidha. Daangaa biyya tokkoo eeguu keessatti akkasumallee nageenya biyya keessaa kabachiisuu irratti gaheen humna waraanaa baay'ee guddaadha. Namoonni leenjii waraanaa fudhatan kun biyya kam keessatti fudhachaa jiru?

Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa bedellee jedhamudha. dhugaatiin kun Itiyoophiyaa keessatti kan oomishamudha. dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danada'a. dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Midhaan nyaataa gosoota hedduutu jiru. Isaanis bakka tokkotti walitti qabamuun kanneen namaaf dhiyaatanii fi daldalaa mataa isaanii kan qabanidha. Yeroo hedduu daldalaan bitee erga kaayee yeroo dheeraa booddee gurgura. Gosoota midhaan nyaataa maal fa'aa beektaa?

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka burtukaana, muuzii, paappayyaa, avokaadoo, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Kunneen hunduu qaama namaaf faayidaa qabu. Faayidaan kuduraalee fi muduraalee maal fa'aadha?

Tokkummaa biyya Itoophiyaa kan ibsu mallatoo Urjii argaa jirra. Barreeffamni afaan Ingiliffaan barreeffamee mallattoon kun gidduutti ni argama. Alaabaan Itoophiyaa mallattoo kana ni qaba. Ati mallattoo kana Alaabaa kana irratti ni jaalattaa?

Mooraa leenjii poolisoota Oromiyaa. Poolisoonni kunneen uffata danbii seeraa uffatanii kan jiranidha. Alaabaan Itoophiyaa fi kan Oromiyaa Olka'ee jira. Nagaa tasgabbii naannoo eeguu keessatti qaamoleen nageenyaa shoora akkamii taphatu? Qaamoleen nageenyaa yoo hin jirre nageenyi maal ta'a?

Zayinni kun zayita nyaataati. Zayinni kun dhangala'aa kan ta'ee fi halluu keelloo fakkaatu kan qabudha. Akkasumas duuba issarran meeshaaleen garagaraa kumtaalatti nqamanii kan jiranidha. Faayidaan zayinni nyaataa qabu maali? Miidhaan inni dhala namaa irratti qabu hoo maali?

Abbaa manaa fi haadha manaa cidha isaanii irratti suuraa ka'aa jiran argaa jirra. Uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii, faaya miidhaginaa godhatanii bareedanii mul'achaa jiru. Namoonni kun lammummaan isaanii eessa dha?

Muuzii gosa adda addaatu jira. Isaanis baay'ee guguddaafi xixiqqoodha. Muuziin yeroo nyaatamu soorata ta'uu irra darbee boqonnaa qaamaatiifillee filatamaadha. Halluun isaas Keelloo ta'uu isaa irraa kan ka'e hawwattummaa qalbiis huumuu danda'a. Garuu kiiloon tokko meeqaan gurgurama?

Kun, meeshaa dhugaatii alkoolii diraaftii jedhamu meeshaa sibiila irraa hojjatame keessatti kuusee gara meeshaa burcuqqoo ittiin dhugamuu keessatti dabarsuu dha. Diraaftiin dhugaatii alkoolii muraasa of keessaa qaban keessa tokko. Meeshaan kun, maqaan isaa maal jedhama?

Suuraan kun kan inni ibsu kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taatee Aadde Adaanach Abeebee yoo ta'u isheenis sagalee guddistuu garagaraa fayyadamuun haasaa taasisaa jirtii. Golgituu ijaa yookiin kishaafaa godhattee argamttii. Aadde Adaanach bara meeqa gara aangoo kanaatti dhuftee ?

Ashaaraa magariisaa dabaluuf biqiltoota dhaabuun itti gaafatamummaa lammummaati. Biqiltoonni kunneen dhaabachuuf kan buqqifamanii jiran yoo ta'u, faalama qilleensaa hir'isuu keessatti gaheee guddaa kan qabanidha. Maqaalee biqiltoota kanaa hunda himuu ni dandeessaa?

Sirna gadaa keessatti haadholiin oromoo ulee siinqee jedhamu fayyadamu. Uleen kunis callisanii kan qabatan osoo hin taane, seera mataasaa kan qabuu fi rakkoon yoo jiraatellee ittiin furuuf oola. Ulee siinqee kan qabatan namoota akkamiiti?

Konkolaataan ammayyaa, kan nama dhuunfaa tokko mooraa mana jireenyaa keessa dhaabbattee jirti. Mooricha keessa abaaboofi biqiloota magariisa baay'eetu dhaabamee jira. Moorichi dallaa dhagaadhaan marfamee jira. Mooraadhaan ala gamoowwan hedduutu jira. Konkolaataan kun qarshii meeqaan bitamte?

Sirba tokko tokko keessatti aadaa isaanii agarsiisuu bira darbanii sirbicha waan ni bareecha jedhanii yaadan ofumaaf itti dabalu. Fakkeenyaaf dhiironnis dubartoonni muraasni dibaabee halluu wal fakkaataa qabchuu fa'aa. Muuziqaan akkamiin hojjatamaa?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan federeeshinii kubbaa miilaa Itiyoophiyaati. Loogoon kun halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qaba. Fayidaan kubbaa miilaa maalidha?

Dhaabbata raabsa qorichaa fi yaala nama dhukkubsate kan ta'e yemmu ta'u, yeroo baay'ee Namoonni yeroo dhukkubsatan kan isaan dhaqanii achiitti yaalamanidha. Manni kuusaa qorichaa kunis ifa baay'ee miidhaguun kan miidhage argamudha. Kuusan qoricha kun eessatti argama jettani yaaddu?

Namoota uffata adii ta'e uffatani yeroo isaan baay'atani dhaabbacha jiran nutti agarsiisa. Akkuma kanallee namoonni kun hojjettoota mana nyaata keessa kan hojjetan kan fakkatanidha. Namoonni kun maaliif akkasitti walitti baay'atani jiru jettani yaaddu?

Namoonni tokko tokko bakka daldalaa kan ijaarame mana kan hin qabne daandii irratti bahuun gaaddisa wayii tolfatanii buna akkasumas nyaata akka daabboo fa'aa gurguru. Namoonni haala kanaan hojjatan sababa maaliif manatti hojjachuu dhiisan?

Intarneertiin alatti meeshaaleen irraa odeeffannoo gosa adda addaa funaannu hedduutu jira. Isaan keessaa tokko kan ta'e meeshaalee barreeffamaa adda addaa kanneen akka gaazexaa fi maxxansa garaagaraati. Gaazexaa kan maxxansu qaama kamii?

Gosoonni dibataa gosa hedduutu jiru. Dibatni tokko dhangala'aa ta'uu danda'a yeroo tokko tokko immoo kan dhangala'aa fi bishaan fakkaatu kan qaama keenya akkasumas nafa keenya dibannudha. Ati yeroo hedduu dibata kam dibattaa?

Ijaarsi gamoowwanii calqabaa kaasee haga dhumaatti adeemsa adeemsaan kan xumuramaa adeemuu fi mukkeen baargamoo hedduu kan of keessatti qabatudha. Dabalees namoonni hojii humnaa hojjatan hojicharratti hirmaatu. Gamoo ijaaranii fixuuf yeroo hagamii fudhata?

Jajjuun gosa allaattii kan halluun ishee magaalaa fi halluu buburree fakkaatu akkasumas bifaan gaafa mukarra teessu immoo adurree fakkaattee kan mukarra teessudha. Jajjuun iji ishee waan ifu fakkaata. Maqaan allaattii kanaa inni biraan maali?

Weellisaa Shukurii Jamaal. Shukuriin weellisaa Oromoo yoo ta'u, sirboota afaan Oromoo hedduu kan qabudha. Sirboota jaalalaa akkasumas kan quuqama sabaa baasuudhaan uummata Oromoo bal'aa biratti kabajaa fi jaalala guddaa nama horatedha. Shukuriin yeroo ammaa eessa jiraata?

Nyaanni kun, nyaata buddeenii yoo ta'u, ittoo gosa garaa garaa of keessaa qaba. Ittoowwan kunneen foon, timaatima ,shiroo ,paastaa fi kuduraalee fi muduraalee garaa garaa irraa qopha'an. Faayidaan nyaanni kun, qaamaaf qabu maal faa dha?

Kun, biqiltuu boqqoolloo jedhamuun beekamu affeelamee dha. Boqqoolloon biqiltuu baay'ee mi'aawaa ta'ee dha. Asheetni biqiltuun boqqoolloo affelamuu fi waadamuun ni nyaatama. Boqqoolloon, haala qilleensaa akka kamii keessatti marga? Boqqoolloon margee asheetuuf ji'a meeqa barbaachisa?

Kan arginu kun foon yemmu ta'u, foon kunis fannifamee kan argamudha. Yeroo baay'ee foon kaniinni itti argamu Mana hoteela fi bakka qalmii yookiin qeeraa bakka jedhamuttidha. Ani foon baay'een jaalladha. isinoo akkami hin jaallattumo hin jaallattani?

Saamunaan manaa erga oomishamee bahee gaafa gabaa irratti dhiyaatu tokko tokko pilaastikaan haguugamee tokko tokko immoo duwwaa isaa gurguru. Saamunaan akkanaa kan inni jiru suuqii jimlaa keessattidha. Saamunaan maalirra hojjatama?

Messhaa muuziqaa maqaan isaa kiraara jedhamuudhan kan beekamu, yeroo baay'ee gara baadiyyaatti namoonni mana amantaa isaanii keessatti kan itti gargaaraman ta'un isaa kan beekama ta'edha. Akkuma kanallee namoonni itti akka amantaa isaanittis ta'e, sirbaafis kan itti fayyadamanidha.

Dargaggeessa Karrayyuu rifeensa isaa bishaaniin miicee, gosa filtuu isaan biratti beekamuun filsiifachaa jiruu argina. Karrayyuun tikfattoota Oromoo warra aadaa isaanii ganamaan jiraachaa jiranidha. Karrayyuun teessuma lafaa Oromiyaa keessaa kallattii kam keessa qubatee argama?

Dhugaatii kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa qidaamee biiraa jedhamudha. Dhugaatiin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keesattidha. Dhugaatii alkoolii baayisanii dhuguun fayyaa nama irratti rakkoo geessisa. miidhaan dhugaatiin alkoolii geessisu maal fa'aadha?

Namoonni magaalaa keessatti buna danfisuun jireenya isaanii gaggeeffatan bakka taa'umsaa kan ofii isaanii xiqqoo kan mi'a isaanii fi maamiltoota kaa'an qofaa barbaadu. Hojiin gurgurtaa buna danfisuu kun baay'ee bu'aa qabeessaa?

Filoon gosa meeshaalee kan ittiin rifeensa qaama keenyaa bareechinuu fi ittiin filachuuf itti fayyadamnudha. Filaan pilaastika yookiin sibiila salphaa irraa kan qophaa'uu danda'udha. Ati filaan sibiilaa moo kan pilaastikaa fayyadamuu jaallattaa?

Namtochi kun oomisha midhaanii irraa jira. midhaan kunis oomisha qamadii toraan kan faca'eetti xaa'oo adii itti naquudha oomishama jira. akkasumallee midhaan gosa addaa addaatu dirree diriiraa kanarratti oomishama jira. Midhaan oomishama jiru dhala namaatiif faayidaa akkamii qaba?

Namooni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii marga jiidhaa qabatanii ayyaana waaqa galateeffanaa irreecha malka irreeffachaa jiru. uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa, gurraacha, cuquliisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. ayyaanni irreecha yeroo akkami kabajama?

As irratti kan mul'atu harkaa namaa, uffata cuquliisaa fi qola kitaabaa ti. Kitaabni kunis mata-dureen isaa 'Siyaasa Qo'achuu' kan jedhu yoo ta'u, hubannoo siyaasaa qabaachuuf kitaaba barbaachisaa dha. Barreessaan kitaaba kanaa eenyu?

Waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Godina shawaa kaanaan dhimmoota sarbama mirga daa'imummaa fi dubartootaa kan eegudha. Innis namni kamuu humnasaa fayyadamee miidhaa yoo irraan gahee ni gaafachiisa. Fayidaan dhaabbata kanaa maalidhaa?

Suuraa kana irraa wanti argaa jirru barreeffama qubee afaan Amaaraan ''maqaa kanaa tuqi'' jedhutu gosa nyaataa gogaa ta'e jalatti barreeffamee jira. Waraqaan adii cina nyaata kanaa ta'aa jiru kun maal fayyada?

Gamoowwan yeroo ammaa ijaaraman keessatti yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti manneen daldalaa hedduu hojjachuu dandeenya. Manneen kunis manneen baankii, kan daldala meeshaalee, manneen nyaataa fi dhugaatii fa'aati. Baankiin mana akkamii keessa yoo jiraate gaarii ta'aa?

Koolgeetii kan ilkaan keenya ittiin qulqulleessinuu fi dibata kan rifeensaa jabaataa ta'e walitti maknee fuula keenya gaafa dibanne waan akka daaraa fakkaatu. Innis fuula keenya nuuf bareecha. Koolgeetiin kophaatti maalirraa oomishama?

Manni dubbisaa hawaasaa kan mana barumsaa irraa baay'ee addadha. Kunis sababa namoonni fedhii dubbisaa qaban kamiyyuu naannoo Sanaa dhufanii keessaa kitaabota barbaadan tokko irraa argatanidha. Kitaaba kam dubbisuu jaallattaa? Maaliif?

Araqee baasuun adeemsa keemikaalaa distileeshinii jedhamu keessa darbuun hojjatama. Araqee kan baasan hedduun isaanii namoota baadiyyaa yoo ta'an, araqeen bahu sunis baay'ee nama macheessuu fi araada nama qabsiisa. Distileeshiniin adeemsa akkamiiti?

Osoo haalli rifeensa itti sirreeffatan, haala kana fakkaatuun ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana ammayyummaan babbal'achuun meeshaalee eleektirooniksii sasalphoo hojii ilma namaaf salphisaniiru. Haalli itti mucaan kun rifeensa sirreeffate kun maal jedhama?

Magaalaa keessatti bakki kosiin itti gatan kophaatti hojjatamuu qaba. Yeroo hedduu amma namoonni hedduun magaalaa keessatti bakka tokkotti geessanii kosii gatuun tuulama. Miidhaan kosii magaalaa keessaa bakka tokkotti kuusuu maalidhaa?

Konkolaataan halluu cuquliisaa qaban hedduun toora nammanii daandii gurraacha gubbaa dhaabbachaa jiru. Konkolaattonni kun baayyinaan magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila hawaasummaaf kan oolaniidha. Konkolaataan tokkichi isaa yeroo tokkotti imaltoota hangamii baachuu danda'aa?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u duuba isaanii qaamni bishaanii jira. Uffanni isaan uffatanii jiran halluu akka diimaa, adii, gurraacha, keelloo fi kanneen biroo of irraa qaba. Uffanni aadaa yeroo akkamii uffatama?

Dhugaatiin lallaafaa kooka koollaa biyya Itoophiyaa keessatti kan oomishamudha. Kooka koollaan dhugaatii alkoolii hin qabnee fi dhandhama mi'aawaa qabudha. yeroo ammaa kana Oomishni dhugaatii kanaa dhaabbatee jira, kanaafuu sababni adda cituu oomisha dhugaatii kanaa maali?

Barattoonni sadarkaa yuunivarsiitii irra jiran sadarkaa mooraa isaaniitti sagalee barattootaa bakka bu'uu danda'u. Yeroo tokko tokko immoo mooraa irra darbee sadarkaa addunyaatti ambaasaaddara ta'uu danda'u. Hojiin barattoota haala kanaan bakka bu'anii maali?

Yeroo bulchaan biyyaa keenyaa gaaffiilee miseensota mana mareetiin dhiyaataniif deebii kennaa jiranidha. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada uummata biraa isaaniif dhiyaatu sadarkaa gadii irraa walitti qabachuun akka gaaffiitti kan kaasanidha. Bakka bu'oota uummataa jechuun maal jechuudha?

Uffata aadaa naannoo garaa garaa uffatanii kan jiranidha. Faaya miidhaginaa kan akka callee addaa fi mormaa godhatanii jiru. Irreecha kabajuun aadaa saba kanaati. Uummatni Oromoo hundi irreechaa fi aadaa ni kabajuu?

Kitaabni sammuu namaa kan bohaarsuu fi gorsa jireenyaa kan namaaf kennudha. Kitaabni kun kan Biqiltuu Waaqasaa jedhamtuun kan barreeffamee fi mata dureen isaa kan Leetoo jedhudha. Leetoo jechuun maal jechuudha?

Kunneen biqiltoota magariisaa marganii, guddatanii fi magariisa'anii mul'atanii dha. Maqaan biqiltuu kanaa qobboo kan jedhamu yoo ta'u ,baala babal'aa fi firii xixiqqoo haalluu gurraacha qbu qaba. Faayidaan baalli fi firiin biqiltuu qobboo qabu maali?

Manneen ammayyaa hedduu keessatti teessoowwan baay'ee bareedoo fi gaggaarii baay'eetu jiru. Teessoon mana keessaa kan irra taa'amuu fi inni kaan immoo kan dalgee kam miini irra taa'udha. Teessuma gosa kamtu sitti tolaa?

Paaphaasiin hoggantoota fi tajaajiltoota mana mana amntaa Ortoodkissiti. Abootiin amantaa kun bakka tokkotti naanna'anii uffata mana amantaa uffatanii kan jiranidha. Akka seera mana amantaa walooma Ortoodokiitti namni tokko phaaphaasii ta'uuf ulaagaa akkamii isa barbaachisa?

Shubbistoota oromoo kan ta'aan uffata aadaa oromootiin faayamani yeroo isaan shubbisa jiran kan nutti agarsiisuudha. shubbistoonni kun dubara afuurii fi dhiira afuur kan ta'anidha. Akkuma kanallee warri dhiira uffata aadaa adii kan ta'e uffatani kan jiranidha. Uffanni warra shamarrani aadaa eessadha jettani yaaddu?

Konkolaataan kun, konkolaataa diikooriin bareedee fi kan haalluu adii qabu yoo ta'u ,kennaaf kan dhihaateedha. Diikooriin kun, daraaraa haalluu diimaa qabuu fi baala biqiltuu meexxii irraa kan qophaa'eedha. Dhaabbanni konkolaataa kana oomishe maal jedhama?

Bilbiloonni yeroo ammaa itti fayyadamnu gosoota hedduutu wantoota haaraa waliin dhufaa jiru. Akkuma nama dabtara keenya irratti nama barreessuu qalama kan qabanii fi irratti barreessuuf oolan jiru. Bilbila akkanaa qabdaa?

Yeroo ammaatti itti gaafatamtuun dhaabbata Itiyootelekoom guddina baay'ee galmeessisaa jirti. Kunis waggaa waggaadhaan galii fi bu'aa guddaa dhaabbaticha argamsiisaa kan jirtuu fi haala jiran kana maraa miidiyaaf ibsa ni laatti. Dhimmoota akkamii miidiyaaf ibsiti?

Namichi tokko uffata aadaa kan Oromoota Gujii uffaatee mataa isaattis uffatuma aada sana maratee irreeffachaa jira. Biqiloonni marga lalisaa halluu magariisa qaban naannoo isaa baayyatanii jiru. Namichi kun Irreecha malkaa kamii irreeffachaa jiraa?

Fakkiin cabaa muka minjaala irra hojjetan kan roga afur tokko lafa dhagaan hojjetamee jiru irra ciisaa jiruudha. Akkasumallee namni tokko miila isaatti kitoo gurraacha kaawwatee kan jiruudha. Mukti muramaan sun maaliif iddoo sana bu'ee jira?

Iddoo kanatti kan nutti argamu suuraa kattaa ijaarsaa kan yeroo namni boqotu yaadannoof irratti ijaaraniidha. Akkasumallee nannoo kattaa kanaatti mukkeen mul'achaa jiru. Kattaan argamaa jiru kun mana amantaa kam keessatti ijaaramee jira?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun ammoo maqaan isaa Meeshaa jabanaa jedhamuun beekkamudha. Jabanaan kun buna itti danfisuuf nu gargaara. Bifti isaa maal fakkaata?

Baankiin Gamtaa Oromiyaa baankota yeroo dhiyoo hundaa'an keessaa tokko kan ta'ee fi saffisaan kan guddachaa jirudha. Baankii kun maamiltoota danuu horachuuf kan ciminaan hojjechaa jirudha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatti qusachuu ni feetaa?

Bosona magariisa baay'ee bareeduu yookiin immoo mukeetii miidhagoo baay'ee bareedantu nutti argama jira. Bakki mukeeti kana jalaa isaatiin ijaarsa dhakaa irra kan ijaarameetu nutti kan muldhatudha. dhakaan argaama jiru kun maaliidha jettani yaaddu?

Kilabni kubbaa miilaa kan naannoo walaayittaa diichaa loogoo halluuwwan magariisaa, gidduutti biqilaa warqee, suuraa kubbaa, uffata aadaa kan walaayittaa fi harka lama kan jalaan wal qabate qaba. Warqeen achi keessaa maal agarsiisa?

Abbaan amantii kun, maqaan isaanii Abbaa Maatiyaas Jedhamu. Abbaan kun, dursaa phaaphaasotaa yokin paatriyaarikii mana amantaa Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Namni kun, abbaa nama umurii 80 olii dha. Abbaan kun, paatriyaarikii amantii Kiristaanaa Tawaahidoo Itoophiyaa meeqaffaadha?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa harmee fi akkasumas suuraa loon kanarraa yaa'aa jiraniidha. Harmeen kun loowwan kana duuka deemaa kan jirtu yoo taatu, loowwan kana tiksuuf deemsisaa jirti. Loowwan kun baayyinni isaanii meeqa?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii namoota gabaa keessa jiraniiti. Gabaa kana keessa namoonni kaan dibaabee qabatanii kaan immoo akkasumatti waa gurguraa akkasumas bitaa jiru. Mukeen naannoo gabaa sanaa jiran mukeen akkamiiti?

Namoonni saalan dhiiraa fi dubara ta'an kun, namoota uffata aadaa uffatanii fi sirbaa akkasumas ragadaa jiranii dha. Aartistiin sirbaa tokko fuuldura isaanii taa'ee osoo sirbaa jiruu mul'ata. Maqaan aartistii kanaa eenyu jedhama?

Abaaboo baay'ee bareedu fi ija namatti tolu, akkuma kanallee bifti isa diima kan ta'ee fi jalaa isaatti magariisa kan ta'edha. Abaaboon kun yeroo baay'ee ,yeroo cidhaa fi qophii garaagaraa irratti jaalalleewwan kenna goshani yeroo isaan waliif kennan argina.

Dubartoonni yeroo isaan wantoota garaagaraa bitaatani gabaadha galan kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee mucaa xiqqoo wayii dubartoota kana bukke darbaa kan jirudha. Akkasumalle dugda isaanitti ba'aa baatani kan jiranidha, dubaftoonni kun eessa galaa jiru jettani yaaddu?

Beelladoota horii manaa kan taa'aaniidha isaanis saawwa jedhamu. horiin Kun kaloo keessa dheedaa oolanii quufanii dhaabbachaa jiru. saawwan kun baay'inni isaanii shaniidha. isaan keessa tokko magaala kan taateedha. akkasumas shanan isaanii saawwa dhaltuudha. Saawwan kun kan eenyuti? Maaliif dhaabbachaa jiru?

Asheenni kun asheeta boqqoolloo waaddamee jirudha. Asheenni boqqoolloo hawaasa keenya biratti jaalatamaa fi beekamaadha. Boqqoolloon kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuf qaama namaaf humna kennuu keessatti gahee qaba. Faayidaan boqqoolloo biroo maalidha?

Bakka haalli teessuma lafaa isaa ol ka'aa ta'etti lafti bifa daagaatiin sarara sararaan kan qoqqoodamee fi tokkoon tokkoo lafa kanaarra immoo midhaan gosa feene facaasuu dandeenya. Naannoo keetti midhaan gosa akkamiitu ta'aa?

Bineensota bosonaa keessaa tokko yoo taatu Harree diidaa jedhamuudhaan beekamti. Bifa buburree gurraachaafi adiin faayame, akkasuma illee luka afur qabdi. Bosona keessa kan jiraattuufi soorataaf immoo biqiloota kan fayyadamttu dha. Harreen diidaa maalif bosona keessa jiraattii ?

Namoonni kunneen muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo guddaa qabu odaa jalatti wal gahaanii jiru. Ummanni oromoo yeroo baayyee odaa jalatti kan wal gahu nama araarsuu fi mari'achuudhaaf walgaha. Oromoo gosoota odaa meeqa qaba?

Bineensi kun bineensota bosonaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa harree diidaa kan jedhamu yoo ta'u bifa gosa lama kan ta'e adii fi gurraacha of irra qaba. harreen diidaa maal soorata?

Meeshaa ammayyaa kan bunaa of qoloo adda addaa itti hakaa'uuf gargaarantu baayyatee fannifamee jira. Meeshaaleen kunniin qabannoo dheeraa ittin qabanii baatan ofirraa qabu. Baayyinni meeshaalee kanaa osoo lakkoofnee meeqa ta'u?

Haroon gosa qaama bishaanii kan kallattii maraan lafaan naanna'ee jiruu fi naannoo isaatti lafa ol ka'aa akka gaarrenii yookaan lafa bosonaan uwwifamee ol ka'aa ta'etu jira. Naannoo kee haroon jiraa?

Meeshaan kun, meeshaa muuziqaa taphachuuf fayyadu yoo ta'u maqaan isaa kiiboordii jedhama. Meeshaan kun harkaan kan taphatamu yoo ta'u, sagalee bareedaa garaa garaa kan baasu dha. Meeshaan yeroo jalqabaaf bara kam keessa kalaqame?

Daakuun annanii yeroo ammaa kanatti hedduutu waarshaalee keessatti oomishamuun saamsamanii bahu. Calqaba maddi isaanii akkuma aannan isa dhangala'aa beeyladoota manaa keessaa fi meeshaa akka xaasaa keessatti saamsama. Saamsuun adeemsota akkamii qabaa?

Jireenyi baadiyyaa baay'ee rakkisaadha. Manni naannoo sanatti yeeoo baay'ee ijaaramus Citaa irraa waanta'eef keessa jiraachuuf mijataa miti. Midhaan galfatan soorachuuf bakki itti daakkatan irraa fagoo waanta'eef rakkisaadha. Haadholiin oomisha isaanii qulqulleessuun gara magaalaa geessuun dirqama itti ta'a. Jireenyi isaanii maaliin fooyya'uu danda'a?

Suuraa kana irraa kan mul'achaa jiru hoomaa waraanaa konkolaataa xiqqaan deemaa jiraniidha. Hoomaan waraanaa kun qawwee fi rasaasa hedduu qabatanii jiru. Konkolaataan xiqqaan kan waraana kana baatee jiru maqaa addaa maal jedhamu qaba?

Kun, oomisha timaatima saanduqa mukaa keessa kaawwamee gurgurtaaf gabaatti dhihaate dha. Timaatimni oomisha firii nyaataaf oolan keessaa isa tokko. Haala qilleensaa fi naannoo akka kamiitu oomisha biqiltuu timaatimaa oomishuuf mijata?

Jabanaan meeshaa suphee irraa hojjetamu keessaa tokko ta'ee, kan buna danfisuuf gargaarudha. Meeshaan kun osoo hojii hin eegaliin dursa abiddaan gurraacheffamuu qaba. Tajaajilli jabanaan kan biraa hojjechuu danda'u ni jiraa?

Uummata oromoo biratti namni kan aannan itti kuusan meeshaan qabee jedhamu ni jira. Meeshaan kun kan hojjatamu buqqee kan naannootti marguu fi naannoo isaa faayanii callee itti gochuudhaani. Mana keessanitti aannan maaliin kuufamaa?

Namni kun nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga dhala oromoo kan ture yoo ta'u maqaan isaa Hayilee Fidaa jedhama. Hayilee Fidaa nama mirga oromoof aarsaa kanfalaa turedha. Hayilee Fidaa eessatti dhalate?

Loogoon kun kan kilabii ispoortii buna wallaggaa yoo ta'u,, halluu akka diimaa, gurraacha, adii, magariisaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Kilabiin ispoortii buna wallaggaa injifannoo akkamii galmeessee beeka?

Firiin kun gosoota firii nyaataf oolan keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa avokaadoo jedhama. Avokaadoon pirootinii waan of keessaa qabuf qaama namaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. avokaadoon akkamitti nyaatama?

Hambaan kun hambaa Dirree sheekanaa Useen kan jedhamudha. Hambaan kun hambaalee Itiyoophiyaan qabdu keessaa tokkoo yoo ta'u umrii dheeraa kan qabu yoo ta'u halluu adii fi magariisa of irraa qaba. Dirreen sheekanaa useen eessatti argama?

Gosoonni konkolaataa fe'iisaa kan namootaa hedduutu jira. Isaanis dhaabbilee isaan hoogganan kan mataa isaanii kan qabanii fi namoota gatii fe'iisaa madaalamaa ta'een bakkaa bakkatti geejjibu. Konkolaataan gatii xiqqaan nama fe'an kam fa'aa?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii giraafiin kaafamee jiruudha. Giraafiin kun ol ka'insaa fi gadi bu'insa uummata biyyoota adda addaa agarsiisaa jira. biyyoonni fakkii kana irratti mul'achaa jiran meeqa ta'uu danda'u?

Dhagaan bu'uuraa kun barreffama afaan oromoo waldaan aksiyoonaa ijaarsaa walaabuu hunda'ee hojii eegaluusaa ibsuuf dhagaan bu'uuraa kun hagayya 26/2010 ALItti kabajamoo obboo lammaa magarsaan ka'aame kan jedhu of irraa qaba. faayidaan dhagaa bu'uuraa maalidha?

Abbootiin Gadaa Oromoo uffata kutaa tookiin bullukkoo uffatanii Bokkuu fi Alangee harkatti qabatanii kan jiranidha. Abbootiin kun yeroo ayyaana Oromoo kan akka Irreechaa irratti bifa kanaan kan kabajanidha. Abbootiin Gadaa Oromoo kun eessa deemaa jiru?

Baadiyyaa keessaa bakka hanqinni manneen barnootaa jirutti barsiisonni ijoollee mukkeen gurguddoo gaaddisa jalatti barsiisu. Kunis sababa bakka manni barnootaa jiru deemuuf bakkichi irraa baay'ee fagaatuufidha. Manneen barnootaa maaliif dhiyaatanii hin ijaaramanii?

Namni kun nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e maqaan isaa Baqqalaa Garbaa jedhama. Baqqalaa Garbaa nama qabsoo oromoo keessatti shoora guddaa nama taphatedha. Baqqalaan Garbaa eessatti dhalate?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii ta'aanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa kan qabu yoo ta'u harka isaanitti marga jiidhaa qabatanii jiru. Oromoon maalif marga jiidhaa harkatti qabata?

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa barjaa halluu hedduu ofi irraa qabuuti. Suuraa kanarra halluuwwan kan akka magariisaa, keeelloo, adii fi cuquliisa wal makaatu jira. Barjaan kun dhaabbata kam bakka bu'ee ta'aa jira?

Namoonni naannoo tokkoo gaafa dhimma wayiitiif bakka tokkotti walitti qabaman namni dhimma sana irratti isaan mariisisu sun mata duree kennee gaafa haasawu namoonni immoo dhaggeeffachuu qabu. Dhagahuu fi dhaggeeffachuu maaltu adda godhaa?

Kuduraa maqaan isaa warqee jedhame waamamutu fannifamee jira. kuduraan kun diimachuun halluu keelloo qabatee mul'achaa jira. Akkasumallee kuduraaleen biroon naannoo sana jiru. Firiin fannifamee jiru kun kiiloon tokko qarshii meeqa baasa?

Gamoonni kun gamoo baay'ee bareedaa fi ijaarsi isaa xumurameedha. Gamoonni ijaarsi isaa kan tureem ykn kan dulloomee kan fakkaatuudha. gamoo ku akkaataa addaatti ijaarame jira. gamoo kanatti naanna'ee kan jiru margadha. gamoon Kun kan eenyuti eessatti ijaarame jira?

Eeleen eletiriikii yeroo ammaa eelee suphee yeroo ammaa irraa kan adda ta'ee fi karaa gubbaa isaa gombisaan isaa illee sibiilarraa kan hojjatamedha. Innis karaa jalaa waan irra kaa'amu qaba. Eeleen kun gatiin isaa meeqaa?

Barjaan tokko dhagaa gubbaa ta'aa jira. Barjaan kun barreema qubee afaan Oromoo, Ingilizii fi afaan Amaaraa ofi irraa qaba. Barjaan kun beeksisa 'ethio telecom' beeksisaa jira. Tokkochii suuraa kanaa meeqaan hojjetama?

Shubbistoota ulee qabatanii, uffata aadaa isaanii uffatanii lama lamaan sirbaa jiran argina. Sirbitoonni kun naannoo gaaraan marfamee jirutti sirbaa jiru. Aadaa saba isaaniif dhiibbaa gaarii kan qabanidha. Ati sirbuu ni jaalattaa?

Meeshaalee aadaa mimmiidhagoo ta'antu agarsiisaaf akka tolutti kaa'amee jira. Nyaatawwan aadaa gosa garaa garaatu qophaa'ee argama. Dubartoonni nyaata kanneen dhiheessan uffata aadaatiin faayamanii dhaabbatanii jiru. Nyaatni aadaa kun maal irraa qophaa'a?

Dubartoonni gaafa suuraa ka'an mana suuraa sana keessa meeshaalee jiran hedduu fayyadamuun akasumas uffannaa isaanii bareedaa godhanii taa'u. Akkasumas haala teessuma isaanii jijjiiruun suuraa ka'u. Suuraan baay'ee bareedu haala kamii kaafamaa?

Alaabaan kun, alaabaa gamtaa Awrooppaati. Alaabaan kun, haalluu cuquliisa irraa kan hojjatame yoo ta'u, urjiiwwan haalluu keelloo irraa hojjataman miseenota gamtichaa bakka bu'an of irraa qaba. Miseensonni gamtaa Awrooppaa biyyoota kam faa dha?

Manneen bara durii magaalota keessatti ijaaramanii yeroo ammaa kanammoo dullooman qaroomina namoota yeroo sana turanii agarsiisu. Manneen kan irratti namoonni kun halluuwwanii fi suuraawwan bareedoo hedduu kaasaniiru. Manni akkanaa naannoo kee jiraa?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa beddellee biiraa jedhamudha. Dhugaatin alkoolii kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun fayyaa nama irratti miidhaa geessisuu danda'a. Dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Itoophiyaan loltoota ishee ergitee biyya har'a kooriyaa jedhamtuuf gargaarsa humna waraanaa taasifteettiif. Yaadannoo kanaafis biyya Itooophiyaa keessattis ta'ee biyya Kooriyaatti siidaan yaadannoo garee lamaaniifuu bakka tokkotti dhaabameera. Itoophiyaa keessaa siidaan isaa eessa jira?

Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti daa'imman ingiliffaa fi qubee barsiisuuf jecha keenyaa manaa irratti suuraa kaafamanii isa cinaatti immoo qubee calqaa fi maqaa ingiliffaan ni barreessu. Mana barumsaa kee durii kun jiraa?

Kitaanbi kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa eelaa jireenyaa jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Baqqalaa Lataa Warquu nama jedhamudha. Kitaabni kun kan maxxanfame finfinnee oromiyaa keessattidha. Kitaabni kun fudhatama akkamii qaba?

Bakki daldalaa wantoota hundumaa iddoo tokkotti qabate kan kuduraalee fi muduraalees ta'ee gosa uffataa, meeshaalee hundumaa magaalaa guddaa tokko keessatti argamanidha. Itoophiyaa keessaa bakki meeshaalee hundumaa itti gurguruu yookaan bituu dandeenyu jiraa?

Namni kun atileetii Itiyoophiyaa maqaan isaa Abbabaa Biqilaa nama jedhamu yoo ta'u atileetii biyya Itiyoophiyaaf miila duwwaa figee nama warqee argamsiisedha. Abbabaa Biqila amma lubbuudhan hin jiru. Abbabaa Biqilaa eessatti dhalate?

Namoonni hordoftoota Amantaa Ortoodoksi guyyaa ayyaana amantichaa Taabota baasuudhaan kan kabajanidha. Guyyaa ayyaana kanaa hordoftoonni amantaa kana fannoo harkatti baachuun uffataa fi dibaabee mana amantichaa qabachuun kan kabajanidha. Kabajji ayyaana amantaa Ortoodoksi kun guyyaa akkam akkamii kabajama?

Abaaboo miidhagaatu mul'achaa jira. Abaaboon kun halluu gosa lama ofi irraa qaba. Baalli abaaboo kanaa magaariisa kan ta'ee fi waan akka awwaaraa ofi irra qaba. maqaan abaaboo kanaa maal jedhama?

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa nyaataa yookiin immoo fakkii nyaataaf qophaahee jiruu dha. Innis ittoon isaa kanneen akka ancootee fi killee irraa akka hojjetamu fakkii namatti agarsiisu tahuu isaa hubanna.

Daakiyyeen gosa allaattii naannoo bishaanii jiraachuu jaallattu kan taatee fi puuphaadhaan kan wal hortudha. Wucoon daakiyyee kun kan yeroo dhiyoo hanqaaquu keessaa baatee jirtudha. Daakiyyeen bishaan keessa sa'aatii hammamii turuu dandeessi?

Alaabaan kun alaabaa mootummaa naannoo Affaar yoo ta'u halluu akka cuquliisa, adii, magariisa, diimaa of irraa qaba. Alaabaan kun gidduu isaa irraa mallattoo urjii of irraa qaba. Halluun alaabaa kanaa hiika akkamii qaba?

Kitaabni Fiqir Iska Maqaabirr yookin jaalalli hanga du'aatti kan jedhu kitaaba afaan Amaarriffaan barreeffamedha yoo ta'u nama Addis Alamaayyoo jedhamuun kan barreeffamedha. qabiyyeen kitaaba kanaa maali? waa'ee maalii irratti xiyyeeffata?

Kun, bakka bashannanaa bishaan daakichaa qabuu dha. Bakka bashannanaa kanatti, ujummoowwan pilaastika irraa hojjataman daa'imman akka irra sholololaataniif fayyadan ni mul'atu. Akkasumas ,bishaan daakichaa bakka kana ni jira. Bakki kun eessa yokin magaalaa kamitti argama?

Iddoo kana qaama bishaanii lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan marfamee jiru yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Faayidaan bishaanii fi mukkeen bosonaa dhala namaaf qabu maalidha?

Mucaan durbaa tokko fuula isheetti dibata halluu adii qabu dibattee jirti. Akkasumallee fakkiin dibata fuulaa fi saamunaa ilkaanii cina ishee ta'aa jiru. Dubartiin kun maaliif fuula ishee irraa dibata kana hin dhigattu?

Daabboo gogaa lama, ittoo qullubbii diimaan itti kukkutamee jiruu fi qaaraan keessa jiru argina. Saayinaa sibiilaa irra kaa'amee kan jirudha. Nyaatni kun hoteelaa ni ajajama. Nyaatni kun maqaan isaa maal jedhama?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii garaa garaa kanneen akka meettaa biiraa, Qiddus Giyoorgis biiraa, Harar Biiraa fi kanneen birootu jira. Dhugaatin alkoolii kunneen Itiyoophiyaa keessatti oomishamu. Dhugaatiwwan alkoolii kunneen maal irraa oomishamu?

Biqiloonni magariisaa daandii konkolaataa gubbaatti marganii jiru. Biqiloonni kunniin kanneen ka'aan kan harka namaan dhaabaman yemmuu ta'aan kaan immoo kanneen ofiin biqilaniidha. Suuraa kana irratti biqiloota uumamaa gosa meeqatu argama?

Fakkiin asitti argaa jirru kun suuraa kuduraaleen baay'een kanneen akka avokaadoo, anaanaasii, paappayyaa, maangoo fi kan kana fakkaatan tooran nammanii jiraniidha. Kuduraaleen kun akkuma magaalaa Finfinnee keessatti akkasitti jiran magaalota biraa jiru?

Maasaraa mootummaa keessatti paarkiin guddaa fi beekamaan bineensota gosa adda addaa keessa jiran mooraa sana keessa jira. Tokkoon tokkoo bineensota paarkii sana keessa jiranii dhuunfaan bakka jireenyaa qabu. Paarkiin leencaa eessadhaa?

Kun, maashina hodhaa uffataati. Maashinni uffata cite akkasumas uffata haarawa hodhuuf kan oolu yoo ta'u, maashinni mul'atu kun waggaa baay'ee kan lakkoofsisee dha. Maashinni kun, mana sharaa keessa taa'ee mul'ata. Maashinni kun, bara kam kalaqame?

Loowwan kunneen lafa marga lalisaa dhedheeraa keessa dhaabbatanii jiru. Iddoon isaan dhaabbatan duuba mukkeen gurguddoon ni jiru. Bifni loowwan kana diimaa fi gurraacha yoo ta'aan muraasni isaani addarraa adii qabu. Faayidaan loonii maalidha?

Araqeen dhugaatii dhangaggaa'aa fi gubaa nama macheessudha. Waanti kun meeshaalee aadaa karaa ittiin araqee baasani dha. Kutaalee akka okkotee, koddaa, distii fi kan biroo qaba. Meeshaalee ittiin araqeen bahu kan biroo maqaa dhahuu ni dandeessaa?

Barattoonni dubaraa afur kullittaa adii uffatanii kitaaba minjaala irratti dubbisaa jiru. shamarran kun rifeensa isaaniitti shaashii hidhatanii hin jiran. Akkasumallee isaan keessaa isheen tokko kolfaa jirti. Barattoonni kun maal ilaalaa jiru?

Alaabaan kun alaabaa abbaa Gadaa kan ta'edha. Alaabaan abbaa Gadaa wal duraa duuban halluu gurraacha, diimaa fi adii kan ta'edha. Halluu abbaa Gadaa kun hunduu hiika mataa of qaba. Halluu abbaa Gadaa hiika maalii qaba?

Konkolaataawwan fe'iisaa kan uummataa hedduun isaanii qaamaan gurguddaa fi dheeraadha. Tokko tokko immoo konkolaataa lama kan jalaa fi gubbaan walirra jiranii fi nama hedduu qabachuu danda'u. Konkolaataan kun namoota meeqa qabataa?

Mana ispoortii bakka itti deemanii qaama ofii jabeeffatan, kan godina Abee Gaammee keessatti argamu argina. Manni ispoortii kun ulfaatina kaasuun namoonni fayyummaa isaanii akka eeganiif gargaara. Ati mana ispoortii akkasii deemuu ni feetaa?

Bskks hojii waajjira kuusaa meeshaalee adda addaa keessatti bakki meeshaaleen taa'an qofti kan jiru osoo hin taane, wantoonni akka saanduqaa banaa banaa ta'anii fi tokko tokko immoo balbala qabu. Meeshaalee akkanaa beektaa?

Kun biyya itiyoophiyaa keessatti waraana abboota keeenya durii teknoolojin hin babaldhatin diina qolachuuf fardaaf lafoon gocha godhamu kan agarsiisudha. Kunis biyya keenya keessatti seenaa baay'e gahee olaanaa qabudha. Waa'ee kana dhaloonni hammam hubate?

Kitaabni afaan oromoo seenaa fi qabsoo oromootaa jedhu qolliisaa adii, diimaa fi gurraacha waliin makaa ta'ee gidduutti nama mudhii gaditti diriirfatee ciisetu irra jira. Kitaabni kun waayee maaliitu barreeffamee keessa isaa jiraa?

Fakkii mi'oota dunkaanaa hedduu kan erga warshaa keessaa ba'aaniii hin ciramiin jiraniidha. Mi'oonni kunneen akkuma ukkaanfamii warshaati ba'aanitti jiru. Mi'oonni dhangala'aa fakkaataanii tooraan nammanii jiran kun kan nyaataaf tajaajilaniidha moo qorichoota?

Wellisa Andu'aaleem goosaa fi Kadhimamtuu isaa Qanaanii Addunyaa kan turte yeroo amma balaa ishee irra ga'een lubbuun ishee kan darbee yemmu ta'u, wellisaan kun uummata oromoo biratti jaallatamumma fi fudhatama gudda kan qabudha.

Bakka tokko tokkotti lafa dhagaa yookaan lafuma nagaa biqilaan keessa jiru keessatti yeroo tokko tokko dhagaan akka waan harka namaan bocamee tokko lafa keessaa ni baha. Dhagaan kun kan uumame sababa maaliini?

Meeshaa elektirinooksii kan ta'ee yeroo baay'ee netwoorkii harkiisuudhaf kan nu gargaarudha. yeroo baay'ee magaala keessatti kan argamudha. Dhaabbata itiyoo teeleekoomiin kan hunda'uu fi dhabbatudha. bakki argama isaas magaala keessa kan ta'ee fi yeroo baay'ee qarqara magaala irratti kan argamudha.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama beekkama, biyya kanaaf meedaaliyaa hedduu argamsiise dha. Namni kun maqaan isaa Atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhamuun beekkama. Yeroo meeqa Itoopiyaaf medaaliyaa argamsiise?

Namtichi kun miliishaa ykn qaama nageenya eegsiisu kan taheedha. Miliishaan kun uffannaan isaa bifa magariisa kan taheedha. akkasumalle qawwee baatee taahaa kan jiruudha. Iddoo da'oo dhokannaa keessa taahee haala naannoo keenya eegsiisa jira. Miliishaan kun maqaan isaa eenyuu jedhama?

Dubartii asheeta Boqqolloo sandaabe keessa dhaabattee jirtuu fi nama qarqara Boqqolloo sanaa dhaabatee ishee waliin haasa'aa jiru argina. Oomishni Boqqolloo biyya keenya keessatti rakkoo hanqina midhaan nyaataa furuu keessatti dhibbantaa hammam qabatee jira?

Bakki kun fakki biqiltoota midhaan nyaataati. Biqiltoonni midhaan nyaataa argamaa jiran kun lafa hedduu qabatanii haala gaariin misoomanii jiru. Biqiloonni midhaan nyaataa kun halluu magariisa qabu. Oyiruun kun lafa hektaara meeqa ta'a?

Lafa qonnaa magariisee haala bareedaa dhaan hojjetamee jiruu fi teessuma lafaa magariisa uffatee miidhagee jiru. Akkasumas samii hurrii uffatee hurki lafa irraa gara waaqaatti achi ol godaanaa jiru as irratti ni mul'atu. Gosti midhaan qotamee jiruu kun maali?

Meeshaan ittiin halluu keenyaa diban kan filaa fakkaatu garuu fuuldura isaatti kutaa rifeensi itti kaa'amee kan rifeensa namaa dhaabbatu fakkaatu ofirraa qaba. Kunis keenyaa waliin akka wal simatu godha. Halluu mana dibuu dandeessaa?

Lallabni yeroo baay'ee kan taasifamu waldaa kiristaanaa kan pirootestaantii keessattidha. Yeroo tokko tokko gaafa afaan hiikuun barbaachisu namoota lama yookaan lamaa ol ta'anii afaan hiiku. Garaagarummaa lallabaa fi barsiisaa himuu dandeessaa?

Fuula ofii puuphaa lukkuu dibachuun miidhagina fuulaa fi fayyaa fuulaaf akka barbaachisutti beeksisa argaa jirrudha. Dubartiin kun fuula ishiitti puuphaa yookiin hanqaaquu dibattee agarsiisaa jirti. Qoricha uumamaa akkasiitti ati ni amantaa?

Konkolaataawwan manaa kan namoonni dhuunfaa yookaan maatiin tokko tajaajila salphaaf bitatu gosoota hedduutu jiru. Tokko tokko qaama mootummaatiin kan biyya keessa galan yoo ta'an kaan immoo nama dhuunfaatu daldala. Kan mootummaa bituu maaltu adda godhaa?

Paarkii baay'ee bareeda ta'ee fi naannoo isaan baay'ee magariisan haguugame kan argamu yemmu ta'u, innis keellaan itti naanna'ee ijraame kan jiru nutti agarsiisa. Akkasumallee biyyoo diimaan dubaa isaarran kan mudhatuu fi nutti argamudha.

Fakkii bineensa maqaan isaa Qerreensa jedhamuuti. Bineensi kun naannoo bosona halluu magariisa qabu keessa qophaa isaa dhaabbatee waa ilaalaa jira. Bineensi kun bineensota bosonaa keessaa yeroo baay'ee amala qofaa jiraachuu maaliif baayisa?

Dubartiin tun mala elektirikiidhan buddeen tolchaa jirti. Meeshaan isheen buddeen irratti tolchitu eelee kan jedhamu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu biyyee suphee irraa hojjetama. Buddeen midhaan maal jedhamu irraa hojjetama?

Itoophiyaa keessatti dhaabbatni sadarkaa oomishaalee adda addaa baasu ni jiraata. Dhaabbanni kunis meeshaalee safaraa adda addaa sirriitti safaramee akka addunyaatti wal fakkaataa ta'uu isaa kan ittiin adda baafamudha. Dhaabbanni kun eessatti argamaa?

Dibata garaagaraa kan ta'e yeroo baay'ee miidhagina keenyaaf jenne kan itti fayyadamnu kan nuti arginudha. kanaafuu dibanni kun yeroo baay'ee fayyumma rifeensa keenyaaf baay'ee kan nu fayyaduu fi baay'ee kan nu gargaaruudha. Maqaan dibata kana mal jedhama?

Kun waajjira hojii kan meeshaaleen garaa garaa keessa jiruudha. Waajjirri kun gamoo irratti argama. Meeshaalee kanneen akka barcuma, minjaala, kitaabaafi kompiwuuteratu keessatti argama. Keenyaniifi minjaalli qalama bifa adii dibamee jira. Waajjirri kun tajaajila akkamii kenna?